Raa tye ipii raa lee raa gitye i pii madwong adada lee raa gitye i pii madwong adada i pi man.

Layut rec , laco ma omako golone obolo i pii tye ka kuro rec wek ocam ocung idok pii kun kuro golone ka dong omako rec ci dong en yuto.

Luwot gitye i yeya rwed yeya tye ka cere pii ki oluto kwon man aye luwot ki yeya ma rwed yeya tye ka cere pii ki oluto kwon

Atunya tye ki lutine gitye mere i lum mot mukene obutu, mukene tye kacam, mukene tye ka yweyo i ti yat mo ka ma tye maleng.

Centa cuk ma opong ki gedo i kor cere ki dong yo maram me donyo iye mutoka tye lawot acel tye, tye mamunya mada

Onyo yugi ikavera balo ngom ma orumowa balo pur balo pii ma myero okony lwak me amata pii maleng onyo yugi ma pe ber onongo pore me acoka